Kuni illetenni loosanni no manni maa assanni nooha lawanno'ne? Tenne misilelete aana nooricho la'ine dawarre"e agareemmo'nena

kuni uurre noo manni mamii qoqowi manna lawa'nonne uurre noo manni siwaago mayiira amadinoro dawarre''e

tini beetto amaxxitino umo mayiine woshshinanni?, layiinki xa'mo beetto uddidhe noori summasi maati ?,lamenta dawarre''e.

kuni gamba yiino manni maa assani leellanoha lawanno'ne? kuni gamba yiino manni giddo mageeshshi manna ikkanohu uulla ofole no? hanni dawarre''e.

tenne misilete aana meu manni no?, tenne misilete aanaa umo amaxitino mancho noonso dino?

Tini misile la'neemmoti leellishshannonkehu mitticho wedellicha mittichu wedellichi koatte feyatenninna mannaho owaante aatenni woxe afirannoha woyi loosirannoha hakkonne koatte feyanno wedellichanna fiidhanni noo wedelloota leellishshanno misileeti.

kuni illetenni la'neemorichi meuri leellano'ne?, illete la'neemmoricho mayiiniiti loonsanihu?, seekkitine la'ine dawarre''e.

kuni illete la'neemori haanjurichi maati? Illete la'neemmo mine sidaaminyunni mayiinanni ? Lamenta dawaro seekkitine dawarre'e hanni.

Tini misilete aana noo borro mayyiitannote? Misilete aana noo borro me"e kuula afidhino? Tenne lamenta dawaro seekkitine dawarre"e.

Kuni misilete aana noorichi mini saadaatinso gobba saadaati yinanni? Layinki xa'mo misiletr aana noohu danasi hiittoo dana afirino kulle'e?

tenne misile aana noori me''e seeneeti leellano'nehu tenne misile aana kofiyya wodhitino beetto hiittoo kuuliha wodhitino?

Tini misile aana borreessinoonni borro mayiitannote? Tenne misilera giddo gaangaawaho worroyiiri maati?

Tini misile la'neemmoti leellishshannohu amma'note amma'naasine ikkitanna mitticho amma'note amma'naano gamba yite ka'eentinni qeesimmate dirsha uyinoonninsari qullaawa maxaafansa fa'nite anababbanni noore hakkuri leellishshanno misileeti.

Tene dawaro xa'meemmo'neta buuxine qolle'e, tenne misile aana xexxerisu leellanonso dileellanno? Tenne misile aana hanni meu mini no dawarre'e hanni.

Kuni beettu angate wodheyoricho maati yinanni? Kuulasino hanni kulle''e. Tenne xa'mo misile la''ate seekkitine dawarre''e.

tenne misile aana

Kuni illete la'neemmo mini maa mine lawanno'ne? Illete la'neemmo mini hiitto kuula ga'newoho dawaro dawarre"e

Misilete aana meu kaameeli leellanno? Leellanno kaameelira me''e lekka noosiho? Hanni tenne xa'mo seekitine heddine qolle''e?

Kuri misilete aana noorichi mayi horo aannorichooti? Misilete aana nooricho mayinni loonsanni? Hanni dawarre.

Tini misile mayi horo uyitannoha lawanno'ne? Misilete aana mannu noonso dino? Tenne dawarono seekkitine qolle"e.

Tenne xa'mo seekkitina la'inihu gensaanni dawarre"e misilete aana noorichi maati misilete aana anga noonso dino tenne siikkitine dawarre"e

Tenne misile aana meu labballi no?tenne misile aana iima hige lekka kaayse noohu labbaahonso meyaate?

Kuni anninke jawaatu su'misi ayeetiro seekkitine dawarre'e. Kuni anninke uddirino uduunne maati yinanni sidaaminyunni?

Tenne misile. aana doogoye kaameelu noonso dino? Layinki xa'mo misilete. aan doogo noonso dino? Dawarre.

tenee misiile anna meu haqqi leelano tene misiile aana baatotte aana boonu noowi noo

Kuni uurre noo beetti daddalanni noori maa lawanno'ne? kuni uurre noo beetti woroonni uddirino uduunni maati danasi kuulasi kulle"e?

Tini misile laa'neemmoti leellishshannonkehu mitticho amma'note uurrinsha ikkanna mittichu muuziiqa godo'lanno wedelichinna lamu wedellooti ofolte iso harunsitanninna isi muuziqa jananna woyi godo'lanna macciishshitanni noore mitticho ama'note uurinsha leellishshanno misileeti.

Tenne misile aana me'u gotiichi leellano? Tenne misile aana meu goti heeshshi yee no ? Tenne lamenta dawarre'e

Kuri illete la'neemorichi maayi horo aanorichooti? Illete la'neemori danisi maa lawanoho? lamenta daware"e hanni

Koye la'neemmo mini me"e kuula gannooy mineeti? La'neemmo mini maaho yine minnoonniho? Lamenta dawaro seekkitine dawarre'e hanni.

Tenne misile aana la'neemmo anninke su'mi ayiti? Tenne misile uurrinohu mayira lawanno'ne? Lamenta xa'mo dawarre"e.

Tenne misile aana la'neemmo beetto goowisera maa wodhite no? Tenne misilera me'e meya beetto leeltanno?

Kuni illete la'neemmo gashshaanchi su'mi ayeeti yinanniho? illete la'neemmohu gashshaanchu kuni uddirino uddano mulunta maati yine woshshinanni

Kuni illetenni leellanno manni uurrinohu maa asasra marinnoho layiinki xa'mo ofolle noo manni maa assanni leellanno lamenta dawaro seekkitine dawarre'e

Koye illetenni la'neemmorichi maati yinanni? maa daddalanno leellanno? Layinki xa'mo illete xexxerrisu leellanno'ne?

Kuni misilete aana no manni maa assara fulinnoho? Misilete aana no manni siqqo amaddinokkihu me"u manni no?

Kooye illetenni leellannokerichi mayiinni loonsooyeho? illete leellannokeriichi foolisi hiittoho? seekkitine la'ine dawarre"e hanni.

Koye illetenni la'neemmo minna meu mini no? layiinki xa'mo minu hoowete huxxameenso dihuxxame? lamenta dawarre'e.

kuni mannu mitteenni gamba yee uddirino uduunni maati yinanni mannu gamba yiinori giddo meyaa beetto uddano maati yinanni? dawarre''e.

Koyi misilete aana me''eu manni leellanno'ne misilete aana uddirinno manni hiikkoyi qoqqowo ikkasi leellishanno daware''e

Konne illete la'neemmota sidaaminyunni su'masi Maati yinanni? Illete la'neemmori hiikkunni qoqqowi giddo heerannoreeti lamenta dawarre''e.

Kooye illete la'neemmore la"atenni xa'mo xa'meemmo'nena seekkitine dawarre"e, illete la'neemmo manni uddirino uduunni danu hiittoho? layiinki xa'mo hiittee gosa kulanno?

kuni misilete aana noo uduunni me'e danaati? koye misilete aana noo uduunne mayiira fushshine suntoonni? seekkitine dawarre''e

Tini misile leelishannohu mitticho kaamelu doogo ikkanna babbaxitino kaamella hadhaninna higganni motorettenni ikko kaamelunni ikko babbaxxewo garinni horonisidhanota tenne seeda kaamelu doogonna aanase noo mannoota horonisidhay noore leelishanno misileet yaate

Kuni misilete aana noori maay horo aannoreeti? misilete aana noori wo'munkuri giddonni baxxinoha ikkinohu hikkoneeti dawarre"e

Tini misilete aana la'annanni hee'noommo beetto maa assitara uurritinnoha lawa'nonne? tini la'ananni hee'noommo beetto uddano dana hiittooha uddidhinnoro daware'e.

Kuni misilete aana la'neemmo mini su'masi sidaaminyunni mayyiinanni? laayiinki xa'mo misilete aana noo sokka woyi borro maayitawo?

Koye illete la'neemmo udduunniha su'mmasi maayiinayi? laayinki xa'mo illete la'neemmo uduunnichi mayi horo aanno? lamenta seekkitine dawarre'e.

Koye illete leellannonkerichi maati? maayi horo aanno? horosi kulle'e. laayiinki xa'mo su'masi maati yinanni? lamenta dawarre'e.

Kuni misilete aana la'neemmorichi maati? Misilete aana giddo meu manni leellanni no? Hanni tenne dawaro seekkitine buuxxinihu redness dawarre"e.

Tini misilete aana noo borro mayitannote misilete aana noo borro me''e kuula afidhino tenne lamenta xa'mo seekkitine dawarre''e hanni.

Kuni gamba yiino manni maa hidhanni leellannoha lawanno'ne gamba yiino manni giddo umosi heeshshi asse noo beetti uddirino uddano hiittoote? Seekkitine laine hanni dawarre''e.

kuni illete la'neemmo manni maa assanni nooha lawanno'ne? illete la'neemmori giddo waajo uddano uddirinno manni noonso dino? lamenta dawarie.

Tenne dawaro buuxxine kaine seekkitine dawarre''e Kuni illete la'neemmo manni hiikkunni qoqqowi manna lawanno'ne? Kuni illetenni la'neemmo manni uddirino uduunni maati yinanni?

Tini ammanke goowaho xaaxidhe noo coyi maati? Uddidhe noo uduune maati yinanni? Hanni dawarre''e

Kuni saanete giddo nooricho maati yinannireeti? Saanete aleenni noo siwiili maati yine woshshinanni?

Kuni illete leellanno manchi hiikko qoqqowi mancho lawanno'ne kuni illete leellanno manchi goowaho xaaxire nooricho Maati yinanni dawarre''e?

Tini illete la'neemmo amanke goowaho wodhitinnore sidaamenyunni maati yinanni? Amanke assidhinno gari umosi umo fixxidhino gara sidaamuyi maati yinanni? Dawarre"e lamenta dawaro.

kuni gamba yiino manni maa assanni nooho lawanno'ne? gamba yitinori giddo mittu dani uduunne uddidhino ooso mayiira dagginoha lawaa'ne?

Tini haqqichote su'mi maati yinanni? Haqqicho tini maa horo uuyitanno? Lamenta dawaro seekkitine dawarre''e hanni.

kuni illete la'neemmorichi maati? illete la'neemmorichi mayiinni loosamino? seekkitine lai'ne kai'ne seekkitine dawarre''e .

tenne misile aana borreessantino borro mayiitannote? layinki xa'mo tenne misilera qara hedose maati? hanni dawarre''e.

Kuni misilete aana noorichi Maati? Layinki xa'mo misilete aana nooricho mayinni loonsanni? Lamenta xa'mo seekkitine dawarre''e.

illete leeltannonke saa me'e kuula afidhinno? illete leeltannonke saa me'e lekka afidhino lamenta daware'e.

Kuni kaameelu hiikkoye kaameelaati? Su'masino maati yinanni? Laine seekkitine dawaro dawarre''e.

Kuri illete leellannori duurinshanni hee'noonirichi maati? Duurinshanni hee'noonirichi me'erichooti? Seekkitine la'ine ka'ine dawarre''e.

tini misile leellishshannonkehunna xawissannonkehu mitticho meya beetto baxaxeessaho woyi sukkaarete yinanniha saga'late woyi hurbaaxate horonsi'nanniha ikkanna mitticho manchono heeshshi yite hidhitanninna garafidhanni leeltanno hakkonne misile leellishshanno misileeti.

Tini misile la'neemmoti leellishshannokehu mitticho kalaqama baattio kalaqamisenni kalaqamisenni garanna babbaxxitino haqqubba gaarranna ilaalla woy laga babbaxxinore hakkuri leellishshanno misilla ikkitanna, hakkuri huwachishannonke misileeti yaate.

Koye seekkitine la'ine dawarre"e. Barcimu aana worre hee'noonni coyi maati? Barcimu aana worre hee'noonniri mayi horo aannorichooti?

tini misile la'neemmoti leellishshannonkehunna tenne misilenni huwanteemmohu mitticho bununna sagalete mine ikkanna wedellootu meyaaha ikko labbahu ittanninna agganni yannansa xiibbanni boohaartanni yannansa sayiissanno darga leellishshanno misileeti?